Biqiltuun baala babal'aa qabu, qoree nama waraanu kun maqaan isaa maal jedhama? Faayidaa inni dhala namaafis haa ta'u, bineeldota biroof qabu hoo maali? Naannolee akkam akkamiitti biqila? Bishaan of keessaa ni qabaa?

Kitaaba afaan Oromoo kan Finfinnee fi Oromoo jedhuudha. Kitaabni kun qolli isaa halluu tokkoon kan faayyamee jiru yoo ta'u barreeffamni qola kana irraa halluu diimaan barreeffame. Barreessaan kitaaba kanaa Kidaanuu Zallaqaa Ciibsaa jedhama.

Mana aadaa baadiyyaa fagoo keessatti baay'inaan ijaaramu. Innis wantootuma naannoitti argaman citaa, muka, quncee mukaafi dhoqqee irraa kan ijaaramuudha. Gubbaan isaa akka rooba hin naqneef citaan ajjerameera. Fuuldurri isaa immoo halluu gosa lama dibameera.

Mana amantaa keessatti namoota tartiiba galanii taa'an kan agarsiisu fi sirna kadhannaa taasisaa kan jiraniidha. Wanti nama ajaa'ibu haalli teessuma isaanii toora kan qabatee fi haala naamusa qabuun kan taa'aniidha. Namootni hundi isaanii luka wal jala maraniiti kan taa'aa jiran.

Meeshaa ijaarsaa kan dhagaa addaan baasuuf nama gargaaru. Sibiila irraa kan hojjatamu ta'ee baay'ee ulfaata. Qabannoon isaa muka irraa tolfame. Gara mataa gubbaan akka irraa hin baaneef mismaaraan itti rukutamee jira.

Fakkii siree mala aadaan namoota ogummaa isaa qabaniin gogaa loonii irraa hojjetamaniidha. Sireen kun muki isaa biqilootuma naannoo irraa qophaa'a. Sireen kun umriin isaa dulloomee bifti isaa gara gurraachaatti jijjiiramaa jira.

Namootni konkolaataa duubatti dhiibaa jiru. Konkolaataa kana gubbaatti, meeshaalee hedduun fe'amanii jiru. Yommuu namootni konkolaataa kana duubatti dhiiban, namichi tokko mudhii isaa qabatee callisee dhaabbatee ilaalaa jira. Biyyeen naannoo kana ni jira.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Namootni farda yaabbatanii jiran ni mul'atu. Lafti marga magariisan uwwifamtee kan jirtuu fi gaarren kan ofirraa qabduudha. Samii keessa duumessi ni mul'ata. Namoonni uffata garagaraa uffatanii jiru. Fageenya irraa hurriin ni mul'ata.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Bakkeewwan bashannanaa adda addaa keessattuu bakka bishaan haroo bashannanaaf deeman naannoo isaatti mooraan sirnaan ijaaramee taa'uu qaba. Dallaa kanas akka namni bishaan sana hin seenne kan ittisuu fi bakka tokko kan ciisudha.

Mukkeen bosona keessa dhaabbatanii jirantu natti mul'ata. Mukti tokko addatti addatti bahee keessaa dheeraa ta'ee argama. Dabalataan, mukkeeniin alatti samii qulqulluu urrii hin qabneetu natti mul'achaa jira. kana malees mukti ejersaa ni argama.

Dubartiin kun, dubartii harka ishee ol fuutee mana maree federeeshinii Itoophiyaa keessatti sagantaa waadaa hojii gaggeessaa jirtuu dha. Sagantaa waadaa galuu kana kan gaggeessaa jiru pireezidantii mana murtii waliigalaa federaalaa Obbo Tewdiroosi dha.

Aadaan gaa'elaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti godinaa godinatti addaa addummaa kan qabudha. Bakkee tokko tokkotti, akkataa amantaanis ta'uu malaa shamaarri yeroo heerumtu uffannaa dheeraa qaama isaanii mara dhoksuuf uffataniitu kan isaan cidha isaanii gaggeessan.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee miidhagina yookaan simboo mana jireenyaa namaa keessatti dabalan yemmuu ta'an, isaanis gosoonni addaa addaa of keessatti kan qabatanidha. Meeshaaleen kunneen hedduminaan yeroo cidhaa fi akkasuma sagantaa addaa garaagaraa irratti kan argamanidha.

Gama aadaa, afaan fi eenyummaa seenaa Oromoo beeksisuu yookaan himuu keessatti gaheen artistoota keenyaa isa olaanaadha. Artistoonni keenya buleeyyii irraa kaasee hanga lafaa ol dhufootti guddina aartii Oromoo keessatti gahee guddaa bahaa jiru.

Namoonni uffata hodhame kan ittiin fannisan meeshaa kanaanidha. Innis bakka bittaa fi gurgurtaa wayyaatti yeroo baay'ee kan argamu yoo ta'u, maamiltoonni uffata ija isaaniitti tolu irraa ilaallatanii akka bitataniif isaan gargaara.

Gabaa jechuun bakka itti wal argaa namoota waa gurguranii fi walirra bitaniiti. Gabaa keessatti waantota akka kuduraalee addaa addaa kan akka timaatima, qullubbii adii, qullubbii diimaa, raafuu fi kanneen kana fakkaatantu gurgurama.

Kaarotiin gosa biqiloota nyaataaf oolan keessaa isa tokko fi gartuu biqiltoota kuduraalee jalatti kan ramadamudha. Innis halluu gara diimaatti dhihaatu kan qabuu fi baalli isaas magariisa kan ta'edha. Kaarotiin nyaata akkaan qaama keenyaaf barbaachisaadha.

Bakka kanatti afuuffeewwan halluu adda addaa qaban kan afuufamanii jiraniidha. Afuuffeewwan kunneen halluu adii, daalacha fi bifa warqee calaqqisaa kan qaban jiru. Meeshaaleen qilleensaan guutamanii jiran kunneen keenyan manaatti hirkifamanii ta'aa jiru.

Kun qodaa mana keessatti tajaajilu yoo ta'u, ittoo itti bilcheessuuf yookiin ittiin qopheessuuf kan fayyaduudha. Qodaan kun sibiila irraa kan hojjetameedha. Bifti isaa daalachadha. Qabannoo guguddaa lama qaba. Qadaadni isaas qabannoo biraa qaba.

Faaya gosa gara garaa kan argaa jirrudha. Innis faaya morma irratti godhatamuu fi kan gurra irratti godhatamudha. Kun ammoo kan inni argamu meeshaa nam fakkii ta'e irratti fannifamee kan jirudha.

Dubartii buna buustuufi ofii ishees dhugaa jirtutu argama. Bunni dur durii kaasee hawaasa keessatti baratamaa fi namoonni baay'inaan itti fayyadamaa fi dhugaa kan turanidha. Bunni dhugaatii qofaaf otoo hin taane sharafa alaa argamsiisas.

Hordoftoonni amantii Musliimaa tarree galanii salaataa jiru. Hindi isaanitu shamarraniidha. Fuuldura isaanitti uffanni irra jilbeeffatanii kadhatan hafamee jira. Shamarraan salaataa jiran hundi isaanituu rifeensa mataa isaanitti uffata maratanii salaataa yookiin uumaa isaanii galateeffachaa jiru.

Namoonni baadiyyaa jiraatan bineeldota geejjibaaf oolan ni qabu. Isaan keessaa muraasni: harree, gaangee, fardaa fi gaaladha. Warri kun beeyladoota geejjibaa kanatti midhaan fe'atanii, kaan isaanii immoo yaabbataniu kan adeemaa jiranidha.

Midhaanota akaakuu adda addaa yeroo ta'an. hundi isaanii ittoo qopheessuuf kan gargaaranidha. Kan mul'atan missira, atara kaakka'amaa, baaqelaa daakamaa fi kanneen biroodha. Hundi isaanii keeshaa kuntaala kana keessaa madaalaan gurguramu.

Baankiin guddichi biyya Itoophiyaatti beekamu Baankii Daldalaa yommuu ta'u, magaalaa fi naannolee biyyattii keessatti argaman mara keessa tamsa'ee kan jirudha. Baankiin maamiltoota danuu kan qabuu fi tajaajila wayitaawaa kan kennudha.

Xiyyaarri kun xiyyaara baay'ee kan namatti toluudha. Xiyyaarri kun xiyyaara qilleensa keessa adeemuu ykn qilleensa keessa balali'uudha. Xiyyaarri kun xiyyaara baay'ee guddaa kan ta'eedha. Akkasumallee gatiin isaa qaalii kan tahee baay'ee minya'a kan taheedha.

Kun poosterii dhaabbata Itiyoo Teelekoomii kan dallaatti maxxanfamee jiruudha. Maqaafi aasxaan dhaabbatichaa poosterii kana irra jira. Aasxaan tajaajila beekamaa 'telebirr's karaa mirgaatiin jira. Barreeffamni afaan Oromoofi afaan Amaaraan karaa gadii barreeffamee jira.

Yeroo ammaa kana namoonni baay'een gareedhaan gurmaa'anii hojii hedduu hojjetu. Hojiin isaanii kunis bu'aa guddaa yeroo inni argatu argina. Kanaaf namoonni diinagdee isaanii guddifachuudhaaf wajjin yoohojjetan baay'ee gaariidha. Kanaaf yeroo ammaa keessumaa shubbisa irratti gurmaa'uun dirqama ta'aa jira.

Bineensonni baay'een bosona keessatti galan yeroo baay'ee dhala namaatiin itoo isaan miidhamanii agarra. Kun immoo bakka hedduutti akka isaan miidhaman taasisuu danda'eera. Kun immoo akka isaan dhumaniifi baqatanii biyyaa bahan taasisaa jira.

Suuraa hubboo biyyee suphee irraa tolfamuudha. Hubboo guddaan kun bishaanii fi wantoota dhangala'aa adda addaa kuusuuf tajaajila. Hubboon kun mala aadaa fayyadamuun biyyee irraa kan hojjetamu yoo ta'u umurii dheeraa hin qabu.

Poolisiin tiraafikaa motora yaabbatanii daandii konkolaataa irra hiriiraan yaa'aa jiru . Poolisiin tiraafikaa fuuldura oofaa jiru motora adii oofaa jira. Kana malees, isaan kaan irraa uffata addaa hidhatee motora oofaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii uffannaa aadaa uummattoota kibbaa fakkaatu tokko uffattee jirtudha. Isheenis morma isheetti uffata halluuwwan adda addaa qabu fooxaa qal'aa akkasumas mormaa fi mataatti callee hidhaatteetti.

Mooraan yuuniversiitii daree barnootaa teessuma barataa tokko tokko qofaa baachuu danda'u qabu. Teessuma kana irra barattoonni taa'anii qormaata fudhachaa jiru. Baay'inni barattoota fudhachaa jiran xiqqoo waan ta'eef, teessumni muraasa lafa jiru.

meeshaa balfi gosa gara garaa ittiin gatamuufi kan itti naqamudha. kunis kan inni of keessatti qabatee jiru waraqaa gara garaa fi wantoota biraadha. balfi naannoo keenya bittinee akka hin balleessineef kan ittisudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa ishee argaa jirru kun intala dubaraa magaala baay'ee bareedduu taatee fi intala dubaraa baay'ee miidhagduu taatee argaa jirra. akkasuma illee intalli dubaraa kun rifeensa mataa ishee ofirraa dhagalaastee jirti.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Mana amantaa keessatti hunduu yeroo gara sana dhaqu dhimma isaa baattateetu waaqa isaatti mul'ifachuu barbaada. Dhimmi amantaa dhimma lubbuu wajjin waanta walqabatuuf qoosaan karaa kanaa hordofaa amantii tokkootti dhufu lola guddaa kaasuu danda'a.

Oromoon meeshaalee aadaa isaa, duudhaa fi afaan isaa ibsu akkasumas eenyummaasaa ibsu hedduu qaba. Isaan keessaa qabeen callee bifa adda addaan faayamtee mul'attu kun tokkodha. Yeroo baay'ee dubartootatu qabee kana qabata.

Waaldaan dubartootaa, waaldaa gurmaa'insa dubartootaa, mirga dubartootaa eegsisuuf yaadamee dhaabbate yemmuu ta'u, innis miidhaawwan yeroo gara yerootti dubartoota irratti raawwatamu ittisuu fi hawaasaaf hubannoo kennuuf yaadamee kan dhaabbatedha. Waan baayyee jajjabeeffamuu qabudha.

Maanguddoon Oromoo gootummaa isaa fardaa fi faachaan akkasumas alaabaa biyya isaatiin kan ibsachuu danda'udha. Jaarsoliin kunneen fardeen yaabanii alaabaa fi ulee qabatanii adeemaa kan jiranidha. Kunis kan taasifamu yeroo ayyaana Irreechaattidha.

Barattoonni ifaajjii waggoota erga dhama'anii booddee guyyaa eebba isaanii argu. Waanti kun mallattoo eebba barattootaa kan ibsu yoo ta'u, yeroo baay'ee barattoota yuuniversiitiin yookiin koollejjiin uffatama. Barreeffamni baga gammadde jedhus ni jira.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Bakkeewwan sagantaaleen gurguddaan kanneen akka cidhaa fi sagantaa dhalootaa itti gaggeeffamu bakka baay'ee bareedaattidha, Sagantaa haala kanaan qopheeffachuu kan danda'anis namootaa baay'ee sooreyyii ta'an qofaadha. Sababni isaas baasii baay'ee waan gaafatuufi.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kuduraalee gosa garaa garaa kan akka akka gosa isaaniitti toora naqamanii jiraniidha. Kuduraaleen kunneen kanneen halluu magariisa, keelloo, gurraachaa fi diimaa qabaniidha. Kuduraaleen halluu isaanii fayyadamuun danaa roga sadee ka'ee jira.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Kopheen gurraachi kun warra dhiirotaa yoo ta'u, bifa gurraacha ifaa kan qabudha. Kopheen kun namoota karaa fagoo deemaniin kan kaawwatamu yoo ta'u, biyyoon yoo itti ta'u dibateen deebi'ee kan haara'udha.

Suuraan armaan olitti argamu kun, akkaayi Bunaa, shiniifi baattuu shinii yommuu ta'u, shinii sana keeesammoo bunnii dhugaatiif qophaa'ee jiraachuu mul'isa. Bunni kunis buna kobba qabuufi dhugii dhugi kan nama godhu ta'usaa argina.

Iddoo amma argamaa jiru kun iddoo bashannanaa ykn iddoo namoonni sammuu isaanii yookaanii yaada isaanii itti boqochiisaniidha. iddoo bashannanaa kanatti wantoota addaa addaa kanneen akka biqilaa gosa garaagaraa, konkolaataa karaa imalaan jirtu fi karaa bareedaa fi kan kana fakkaatan argaa jirra.

Akka addunyaa kanaatti namoonni baay'een hir'ina nyaataatiin miidhamaa jiru. Keessumaa daa'imman rakkoo akkasiitiin baay'ee miidhamaa jiru. Rakkina kana furuudhaaf dhaabbileen mootummaafi miti mootummaa irratti hirmaachaa jiru. Kun immoo wabii nyaataatiin akka isaan ofdanda'an taasisuu danda'eera.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Farsoon gosa dhugaatii aadaa keessaa tokko ta'ee innis uummata oromoo biratti bara durii kaasee dhugamaa kan turee fi ammallee kan jirudha. Meeshaan inni itti dhugamus meeshaalee aadaa gosoota adda addaati.

Namoota danuu kan ta'an yeroo isaan baay'atani namoota fuldura isaani dhabbacha jiran kan dhaggeeffatanidha. Namoonni kun gaafa ilaalsn namoota harkaa qalleeyyi kan fakkatanidha. Akkuma kanallee gargaarsaf kan walitti qabaman kan fakkatudha. Namoonni kun baay'ee danuudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Iddoo gurgurtaa wantoota garagaraa mana fuulduratti gurguramaa jiraniiti manneen gurgurtaa kana fuulduraan karaan dhagaadhan hojjatametu jira. karaan Kuni bishaan roobaa irratti qocatee jira. iddoo kanatti kubbaafi afuuffee akkasumas wantoota biroo hedduutu gurgurama.

Gochaa duubatti hafummaa dubartoota irratti raawwatamaa ture hir'isuuf mootummoonni gamtooman Afirikaa ciminaan hojjechaa jiru. Kunis guddina dinagdee fi tokkummaa yookiin nageenya ardii kanaaf baay'ee gaariidha! Sirna Garbummaa durii sana dagachiisuuf gargaara.

Mana rifeensa sireessan kan dhiiraa keessatti manni isaa haala adda ta'een bareedee kan nama hawwatuu fi keenyaa manaa irratti immoo daawwitii karaa lama yookiin lamaa olii maxxanfamuu qaba. Kunis of ilaaluuf nama fayyada

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Cinaa daandii magaalaa Finfinnee irra ibsaan ifaa jira. Daandii irra konkolaataan imalaa jira. Mukkeeni fi margi moggaa daandii irra dhaabbatanii jiru. Gamoo irraa ibsaan ni ifa. Dirri Daandii bokkaan irratti roobee jiidheera

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Lubbuun dhala namaa balaa irraa yookiin dhukkuba hamaa irraa akka baraaramtuuf konkolaataan Ambuulaansii jedhamtu kun saffisaan mana yaalaa dhaqqabsiisuuf gargaarti. Kunis yeroo dhibee fi balaan ariifachiisaa nama irra gahu taasifama.

Mana jireenyaa dallaadhan dalleeffameedha. Manni Kun foddaa fi balbala halluu magariisa qaban ni qaba. Dallaan mana kanaa halluu daalacha ta'een Kan ijaarame yoo ta'u balballi dallaa garuu sibiila gurraachaa tolfame. Gara gubbaa isaattiin qorqoorroo diimadhaan hojjatame.

Nyaanni baay'ee beekama fi Itiyoophiyaa keessatti baay'ee baratamaa ta'e ittoo shiroo yeroo ta'u, kunis immoo furdaa fi qallaattii qoodama. Kan baay'ee namatti tolu isa furdaa yommuu ta'u, namoonni danuun garuu kan fayyadaman shiroo isa qallaadha.

Yaad ofii waraqaa adii irratti katabuuf kobbee barbaachisaadha. Kobbeen halluu adda addaa fi gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf dimaa fi gurraacha maqaa dha'uun ni danda'ama. Tajaajilli isaan kennan garuu tokkuma.

Bakkeewwan bashannanaa keessatti maamiloota dhufanii achii fayyadamaniif haala simannaa ho'aa ta'e kan mul'isu bakka baay'ee miidhagaa fi naannoon isaa faayamee barbaachisa. Bakka akkana bareedu argannaan namni kamuu dhaquuf duubatti hin jedhu

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Shamarrootas haa ta'u, dhiironni dibata yeroo qorraaf isaan fayyadu bitanii dibachuu qabu. Dibatni kun maqaan isaa Ingiliffaan looshinii kan jedhamudha. Mana kuusaa qorichaatii maamiltoonni bitachuu ni danda'u. Caba lafees dibanii dhidhiibuuf ni ta'a.

Dubartootaa fi daa'imman hedduu bishaan dhugaatii waraabbachaa jiraniidha. Namoota kana cina meeshaan ittin bishaan kuusaan kan halluu keelloo qabu baay'eetu jiru. Akkasumallee naannoo namoota kanaa gaanii guddaan bishaan kuusu hojjetamee jira.

Nama kuduraa maqaan isaa qullubbii jedhamu kan baayyinaan argama gara meeshaa kumtaala jedhamutti naqaa jiru argaa jirra. Qullubbiin kun qullubnii diimaa nyaataaf kan oolu yoo ta'u ittootu ittiin kan hojjatamudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Foon horii qalamee hirmaati isaa addaan qoodamee jiruudha. Foonni diimaan kun meeshaa bal'aa lafa hafamee jiru kan halluun isaa cuquliisa ta'e irra tuulamee jira. Naannoo foon kanaa namootatu dhaabbachaa jira.

Kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanach Abeebee abbaa amantii kiristaanaa kaatoolikii waliin taa'anii midiyaaleef ibsa kennaa jiru. Fuuldura isaaniitti sagalee dabarsituu, bishaan qaruura fi kan kana fakkaatan ni argamu. Gara harka bitaan alaabasn mootummaa Itiyoophiyaa fannifamee jira.

Arbi tartiiban walduraa duuba qabatee as deemaa jira. Biqiltootni xixiqqoo fi gurguddoo ta'an naannoo kana ni jiru. Fuula isaanii duratti kan gadi dheeratee jiru kuni kumbii jedhama. Arbi hunduu bifaan wal fakkaatu.

Qamaleen bineensota ala galan keessa isa tokko yemmuu ta'u iddoo bashannanaa garaa garaatti dhalli namaa daawwachuudhaan akka madda galiitti biyya akkasumas nama dhuunfaa tajaajilaa. Qamaleen amala dhala namaatiin wol isa fakkeessu hedduu qaba.

Lafti dirree kun diriiraa tahee kun baay'ee bareedaa fi baay'ee kan nama hawwisiisuudha. ooyiruu kana irra baay'ee bal'aaf diriiraa dachii magariituu kan taateedha. lafti dachee diriiraa magariituu kun irra jiraachuuf kan baay'ee nama hawwisiistuudha.

Gaariin, gosa geejjibaa keessaa tokko taatee, tajaajila geejjibaa baadiyyaafi akkasumas darbee darbee magaalatti kan kennitu. Gaarin kunis, kan irraa tolfamu muka adda addaafi sibiloota sasalphoo irraati. Gaarin kunis, beeylada Farda jedhamutti fe'amuun, fardaan kan harkifamtudha.

Fal'aana fi boojitoo muka irraa hojjatame shantu wal irraa nammee jira. Fal'aanni soirata dhangala'oo ta'an kanneen akka bulluqaa fi cuunfaa ittiin soorachuuf nu gargaara. Boojitoon immoo ittoo ittiin warraaqsuuf nu tajaajila.

Xiyyaarri gosoota hedduutu jira. Xiyyaaronni kunneen guddina isaaniitiin garaa garummaa qabu. Kana irraa hangi isaan fe'uu danda'an walqixa miti. Xiyyaaronni hedduun nama qofa itoo hintaane meeshaa baachuudhaan gara biyya tokkootti galchuufi alatti geessuudhaaf fayyadaa jiru.

Teessoon itillee fi muka irraa tolfame mana keessa dhaabbatee jira. Teessoon kun duubaan hirkannoo ol dheeraa fi luka afu kan qabuudha. Kana malees, moggaa isaa irratti itillee fi mukni mismaaran wal qabateera.

Namtichi kun ija buna diimatee jiru ciraa jira. namtichi yeroon kana buna kana ciraa jiru kun koofiyyaa mataa isaa irra kaawwatee buna ciraa jira. bunni kun faayidaa hedduu kan qabuudha. faayidaan isaas madda galiif kan ooluu fi dhugaatiif kan nu fayyaduudha.

Namoonni kun xaafii kan dhahaa jiran yoo ta'u, kan isaan itti dhahaa jiran immoo maashinii gaasiidhaan hojjetu yookiin dalagudha. Baay'inni namoota kanaa sadii yoo ta'u, wal gargaaranii hojjechuuf isaan gargaara.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti namoonni hedduun uffata isaaniitiin miidhaganii itoo deemanii agarra. Kun immoo halluuwwan garaa garaatti dhimma bahuudhaan ogeessonni biyya kanaa hojjechuu isaanii irraa madda. Daa'immanii kaasee hanga jaarsaafi jaartiitti huccuun nuti uffannu baay'ee hawwataadha.

Bakka kanatti kan arginu kun immoo xiyya jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, kunis immoo dhagaawwan uumamaan lafa keessaa olbahanii dhaabbatan kan nutti mul'isudha. Egaa dhagaawwan akkasii yeroo baay'ee kan arginu naannoo oromiyaa godina iluu abbaa booraafaa keessattidha.

Meeshaa wantoota elektirooniksiifi meeshaalee kanneen biroo xixiqqoo ta'anii harkaan qabuuf namatti hin tolle ittiin sirreessuuf itti gargaaramnudha. Meeshaan kun bal'inaan kan inni gargaaru wanta wadaroo elektiriikiin walqabatu akka harka keenya hin xuqnetti ittiin tolchuufidha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Saawwan iddoo tokkotti kunuunsa argachaa jiraniidha. saawwan Kuni baay'inaan. muraasa Kan ta'aniifi halluu garagaraa Kan qabaniidha. isaan keessaa inni tokko bifa diimaa qaba .isaan hafan immoo gurrachaafi adii makaa(burree) Kan ta'aniidha. isaanis nyaataaf isaaniif kenname nyaachaa jiru.

Fakii kana irratti kan mul'atu kun fakii tampellaa Faarmaasii Abisiiyinaati. Farmaasii kun biyya Itoophiyaa keessatti kan argamudha. Tampeellaan kun afaan lamaan kan barreeffamedha, innis Afaan Ingiliffaa fi Afaan Amaariffaatiini. Faarmaasiin kun tajaajila fayyaa garagaraa kan kennudha.

Muka odaa akkaan bal'aa diriiraa ta'e jala daa'imti taphachaa jirti. Dirri lafaa kan margi irratti hin mul'anne gogaa fi dhukkeen kan guutameedha. Odaadhan alatti , naanna'aa sanatti mukkeen gosa gara garaa ni argamu.

Marqaan nyaata aadaa oromoo yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu midhaan gosa garaa garaa kanneen akka garbuu, qamadii, boqqolloo fi midhaan biroo walitti makamee kan hojjetamudha. Marqaan nyaata baayyee jaalatamaadha.

Namoota gabaa keessa taa'anii jiran, kan meeshaa waan gurguramu irra kaawwatan hafatanii taa'aa jiranidha. Aduu waan ta'eef dibaabee qabatanii taa'aa jiru. Namoota taa'anii jiraniin alatti immoo ijaarsi jalqabeeru ni mul'ata.

Bosonuun gosa bineensa ala jiraatu keessaa tokko kan taate yoo ta'u, kan marga dheeduudhaan jiraattudha. Bosonuun adamsamtee foon ishee akka soorataatti ni tajaajila. Bineensi akka leencaa fi qeerransaas ishii nyaatu.

Meeshaa mana keenyaafi bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf bakka hojii keenyaatti itti fayyafamnu kan maqaan isaa fal'aana jedhamudha. Fal'aanni kunis kan inni hojjatame ogeessaan muka irraatidha. Ittoo buussuun yookaan marqaa ittiin nyaachuuf kan nu gargaarudha.

Namootni hojii hojjachaa jiran ni mul'atu. Namootni lafa olka'aa irratti daagaa ijaaruf lafa qotaa jiru. Bosonni fageenya irraa ni mul'ata. Samiin ni mul'ata. Namootni huccuu garagaraa uffatanii jiru. Biyyeen lafa irratti ni mul'ata.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Suuraan nuti armaan olitti caqasaa jirru kun suuraa doonii yookiin yabala galaana irra imalaa jirtu yommuu ta'u, dooniin kun namoota danuu baattee imalaa jirti. Galaana dooniin kun irra adeemaa jirtus allaattota qaba.

Namni kun maqaa isaa Obbo Lammaa Magarsaa kan jedhamuudha. Obbo Lammaa Magarsaa kan jedhamu kun nama seenaa Oromoo keessatti hojii boonsaa hawaasa Oromoo hojjetee darbeedha. Akkasumallee uummanni Oromoos baay'ee kan jaallatuudha. Obbo Lammaa Magarsaa kun hojii haqaaf dhugaa tahe Oromoof kan hojjeteedha.

Kun ammoo asheeta boqoolloo yoo ta'u, asheenni boqqoolloo gosa midhaanii keessaa usa tokko yoo ta'u nyaataaf kan nu gargaarudha. Asheenni kun gariin isaa qolaan kan jirudha. Asheeta ati nyaattee beektaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lama kanneen bakka hojii tokko waliin wal cinaa taa'aa jiran agarsiisa. Isaanis aaddee Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee fi nama abbaa amantaa ortodoksii kan hordofudha.

Namoonni kunneen hunduu atileetota yoo ta'aan fiigicha fiigaa jiru. Atileetota kanneen keessa atileetin Itiyoophiyaa takka jirti. Atileetiksiin ispoortii baayyee beekamaa fi jaalatamaa yoo ta'u fayyaa qaama namaafis kan fayyadu dha.

Itoophiyaan saba akka isaaf galetti aadaa fi duudhaa isaa ibsatu qabdi. Dubartiin kun uffata aadaa fi faaya miidhaginaa callee irraa hojjetamuun kuulamtee kan jirtudha. Kunis barsiifata naannoo ishee kan hordofudha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Dubartoonni rifeensa dhahachuun ala yeroo tokko tokko immoo rifeensa dhahame sana gadhiisuudhaan akkasumas shaashii yookaan huccuu akka shaarbii qal'aa ta'e mataatti hidhatanii deemu. Mataa isaanii irratti kan rifeensa ittiin qabatan maali?

Isheen kun shamarree Oromoo uffata aadaa Oromootiin faayamtee jirtuudha. Shamarreen kun uffata aadaa godina Arsii uffattee jirti. Morma isheefi adda ishee irratti faayaa callee irraa hojjetame hidhattee jirti. Shamarreen kun seeqaa jirti.

Manni nyaataa, mana bakka baayyee qulqulliinni isaa haalaan eegamaa fi bakka maamiltoonni dhufanii nyaata fedhan filatanii itti ajajatanidha. Manneen nyaataa kanneen bakka keessummoonni gurguddoon itti affeeramuun qophii sagantaa addaa addaa keessatti taasisanidha.

Waktiin birraa biyya kana keessatti hawwii guddaadhaan eegama. Kana jechuun namoonni biyya kanaa ganna haala ulfaataa keessa darbu waanta ta'eef birraa arguudhaaf baay'ee yaadu. Kun immoo sababni isaa waktii kana keessa namoonni waanta facaafatan nyaachuu jalqabu.

ijoollee daa'ima baayyinni ishee sadi taateefi kan saalaan ammoo dubartoota taate argaa kan jirrudha. isaanis bakka tokkotti walitti qabamuun bilbila irraa waa ilaalanii kolfaa kan jiranidha. lafa isaan itti argamaa jiran kana ammoo manni namaa hin jiru.

Kitaaba mata dureen isaa "du'umti haa du'u" jedhu, maxxansaa lammaffaa kan Mootummaa Asaffaatiin barreeffamedha. Kitaabani Kun qola isaa irra suuraa biqiltuu qaba. Halluun kitaaba kanaa daalacha moo keelloodha jechuu ni dandeenya?

Suuraan armaan olii bakka ciisicha namaa maqaan isaa siree jedhamudha. Sireen kun boraatiiwwan bocaa fi bifa garaa garaa qaban kan qabu, uffata diimaa guddaadhaan kan uwwifamedha. Sireen kun mukaa irraa tolfaneera.

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko raadiyoodha.

Namichi fardaa mukatti foo'adhaan hidhee jira. Namichi ulee qabatee jira. Akkasumas, uffata aadaa uffatee muka guddaa tokko jala taa'aa jira. Naannoo kanatti mukkeen gurguddoo fii xixiqqoo ta'an kan jiraniidha. Dabbasaan mataa namichaa gurraacha.

Ulaa mandaraa keessa manneen keenyaan yookiin giddaarri isaanii halluu bifa tokko dibametu mul'achaa jira. Isaan gama irratti manni giddaarri yookiin keenyaan isaa halluu adii fi fooddaa isaa halluu diimaa dibame ni jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa artistii oromoo guddaa fi beekamaa kan ta'e artistii Alii Birraati. Namni kun sirboota hedduu nama qabuu fi seenaa qabsoo oromoo keessatti shoora guddaa qaba.

Hoolaa fi gaaddiduu hoolaa kanaa argaa kan jirruufi hoolaan kun ammoo karaa asfaaltii cinaa dhaabbattee kan jirtuufi hoolaa tokkottiidha. Karaa kana irra ammoo homtuu deemaa kan hin jirredha. Hoolaa beektaa?

Kitaabaa Eebbisaa Aadaatiin barreeffame kan " Kudhaama Seenaa" jedhu argina. Kitaabni kun dhaloonni Oromoo eenyummaa isaa, aadaa fi duudhaa isaa akka hin irraanfanne kan gorsudha. Kitaaba saba ofii qabaachuun nama gammachiisa!

Waan geengoo ta'ee halluuwwan garagaraa qabuudha. Barreeffama "mana murtii ol'aanaa godina booranaa" jedhu afaan Oromoofi afaan Amaaraatiin irraatti barreeffameef jira. Fakkii Odaa gidduu irratti kaafamee jira. Daangaan aasxaa kanaa halluu gurraacha, itti aanee diimaafi itti aanes adiitu jira.

Kuduraalee cina daandii irra siree irra kaawwamanii gabaaf dhiyaatanii jiraniidha. Kuduraaleen kunneen anaanaasii fi ibaaba. Kuduraan kun lameen haaduun baqaqsanii kan gabaaf dhiyaataniidha. Akkasumallee namichi tokko cina siree kanaa jira.

Qaama miidhamtoonni hedduun isaanii yeroo baay'ee meeshaalee ittiin deemuu danda'an hinqaban. Kana irraa kan ka'e jireenya hawaasummaa isaanii keessatti namoota irraa adda bahanii kan jiraatan hedduu isaaniiti. Waanta kana ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaallatuufi hawaasni hundi irratti hojjechuu waanta qabudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Baaburri geejjiba lafa irraa daandii fagoo adeemuudhaan uummata hedduu bakkaa bakkatti konkolaataa sochoosudha. Namoonni kunneen baay'inaan baabura keessa seenaa kan jiran yommuu ta'u, daandii fagootti waan galaniif yaabbachaa kan jiranidha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Isaan kun dubartoota uffata aadaa uffatanii jiraniidha. Uffatni aadaa isaanii bifa adii kan qabuufi boca garaa garaa kan ofirraa qabuudha. Isheen tokko teessee jirti. Isheen tokko immoo dhaabbattee harka irra kaa'attee jirti.

Ispoortiin sochii qaamaa dirree irratti taasisufamuudha. Ispoortiin fayyummaa qaama keenyaaf baay'ee nu fayyada. Ispoortiin akkasuma jabina qaamaa keenyafillee hedduu nu barbaachisa. Gosoota ispoortii keessaa tokko waldorgommii figichaa yookiin atileetiksiiti. Biyyi keenya Itiyoophiyaan atileetota ciccimoo baay'ee qabdi.

Giddu galli fayyaa giddu gala yookiin iddoo taajilli yaala fayyaa itti kennamuufi namoonni tajaajila yaalaa kana itti argataniidha. Giddu galli fayyaa bakka yookiin iddoo namoonni dhukkubsatan itti yaalaman yookiin qoricha itti argataniidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Jabanaafi Buna addaan baasanii ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Sababni isaas biyya kana keessatti kan barame buna jabanaadhaan danfisuudhaan dhuguun waanta barameef jechuudha. Kanaaf meeshaan kun maatii keessatti kunuunsa guddaa qaba. Keessumaa haadholii biyya kanaa biratti waanta baay'ee jaalatamaadha.

Fakkii konkolaataa guddaa midhaan calleessaa jiruuti. Konkolaataan kun mataa isaa irraan waan diimaa ofitti godhatee miidhaan kana calleessaa jira. Midhaanni calleeffamaa jiru kun bilchaatee gogee halluun isaa gara diimaatti jijjarameera.

Sirna wal harkaa fuudhinsa aangoo mootummaa Itiyoophiyaa duraanii Obbo Hayila Maariyaamiifi muumee ministara ammaa Dooktar Abiyyi Ahmad gidduutti geggeeffame. Lachan isaanituu alaabaa Itiyoophiyaa harkatti qabatanii fuuldura mana naree bakka bu'oota uummataa dhaabbachaa jiru.

suuraan kun kan inni nutti agarsiisaa jiru mana citaa jedhamuun kan beekamu dha. manni kun immoo mana naannoo baadiyyaatti argamuufi biqiltootaan marfamee kan jirudha. egaa manni kun gosa biqiltuu citaa jedhamuufi akkasumas immoo mukaafi dhoqqee irraa kan ijaaramedha.

Gitaarri meeshaa muuziqaa ammayyaa keessaa tokko ta'ee kan qaamni isaa muka irraa akkasumas qaama isaa keessaa kutaan tokko dheeratee achi fuulduratti bahudha. Innis kirriiwwan shiboo hedduu qaba. Meeshaan muuziqaa Kun baay'ee ajaa'ibaa

Bookni gosa dhugaatii aadaa kan uummatni oromoo bara durii eegalee itti fayyadamaa turanidha. Booka kan adda taasisu haala qophii isaa kan fi wantoota inni hojjatamus kan akka dammaa, bishaanii fi geeshooti.

Gabaa bal'aa keessatti harmee teessee qoraasuma gurguraa jirtu. Qoraasuma kan ta'u yeroo baay'ee muka enersaati. Innis aarri isaa hubboo yookiin okkoteetti ulamuun akka foolii gaarii kennan taasisa. Harmeen qoraasuma gurguraa jirtu dibaabee ofirra qabdee jirti.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Konkolaataan jireenya qananii irraa gara wanta jireenyaaf barbaachisuutti kan dhufaa jirudha. Konkolaatonni daandii irra jiran kunneen sababii baay'ina isaanii irraa kan ka'e, wal cufanii jiru. Kunis babal'ina daandiif sababa kan ta'udha.

Barattoota daree barumsaa keessa taa'aa jiraniidha. Barattoonni kunneen daree barnootaa keessa fageenya isaanii eeggatanii haguugduu afaanii fi funyaanii godhatanii taa'aa jiru. Haguugduun afaanii fi funyaanii isaan godhatanii jira halluu gurraacha qaba.

Dubartiin buddeena tolchaa jirti. Eelen buddeena irratti tolchan hedduun kan jiruu fii gombisaan kan jiruudha. Naannoo dubartiin dhaabbachaa jirtu kanatti lafti ni dukkanaa'a. Manni qaawwa kan qabuu fi moofaa kan ta'eedha.

Hojii oomisha biqiltuu keessatti meeshaan ittiin bishaan ittiin obaasan tokko jira. Bakka hedduutti namoonni hojii kana hojjetan isatti dhimma bahatu. Inni hinjiru taanaan biqiltuu sana akka ta'utti bishaan obaasuun ulfaataa ta'a jechuudha.

Barsiisan barattoota barsiisaa jira. Manni sirni baruuf barsiisuu keessatti raawwatamaa jiru muka irraa kan tolfamee fii qaawwa hedduu kan qabuudha. Foddaan manichaas banaa kan ta'eedha. Barattoonni teessoo muka irraa tolfame irra taa'anii barachaa jiru.

Manni galmee, mana maqaan namootaa yookaan immoo iyyatni namootaa akkaataa toora yeroo, yeroo isaa eeggateen kan keewwamee jiru yemmuu ta'u, isa keessattis gosoota barreeffamaa hedduu ta'antu argama. Galmeewwan kunneenis akka yaadannootti gargaaru.

Magaalaa bareedduu argaa jirra. Magaalaan kun haalli ijaarsa ishee kan namatti toltudha. Yeroon nuti magaalaa kana ilaalaa jirru kun ammoo yeroo halkanidha. Magaalaa kana keessaa ifaatu ifaa kan jiruu fi konkolaataan karaarra deemaa kan jirudha.

Konkolaataa haaraa bifti ishee adiin daandii irra dhaabbattee jirti. Ibsaan ishees duuban diimaa ibsaa jira. Lakkoofsi gabatee konkolaatichaa akka hin mul'anneef dhokfamee jira. Konkolaataa adii fuuldura konkolaataan biroo dhaabbatee jira.

Shamarran shurrubbaa gosa addaa dha'attee ija ishee dunuunfattee afaan walitti qabattee taa'aa jirtu. Fakkii fuula ishee fuulduratti barreeffamni afaan Ingiliffaan barraa'ee jiru ni argama. Kana malees, gubbaadhaan 'Keessa deebii daldala Itiyoophiyaa ' jedhu ni jira.

Atileet Hayilee Gabrasillaaseen, atileetii Itoophiyaa baay'ee beekamaa ta'e dorgommiiwwan hedduu biyya bakka bu'uun akkasumas dhuunfaan dorgomuun injifatee dha. Atileetiin kun, naannoo Oromiyaa godina Arsiitti kan dhalatee dha. Atileetin kun, yeroo ammaa inveestmantii hoteelaa fi kanneen biroo irratti bobba'ee jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'anidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabanidha.

Kun gosa abaaboo namtolchee kan faayidaa garaa garaaf ooluudha. Abaaboon kun bifa diimaafi adii kan qabu yoo ta'u, heddumminaan qodaa shimala irraa hojjetame keessa kaa'amee jira. Abaaboon kun miidhaginaaf, kennaadhaafi sagantaa adda addaa bareechuuf fayyada.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Uffata hedduu wal irra tuulamee jiru maddii namoonni dhaabbatanii haasa'aa jiru. Isaan keeessa haati takka daa'ima dugda irratti baattee haasa'aa jirti. Kana malees, qalama ittiin barreessaa jirtu afaan keessa kaawwattee haasa'aa jirti.

Isaan kun uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabachuuf walitti qabamanii deemaa jiraniidha. Uummatni kunneen uffata aadaa godina garaa garaatiin faayamanii jiru. Dubartoonni immoo meeshaalee faayaa kan akka calleetiin mormaafi adda isaanii hidhatanii jiru.

Manni kun suuqii yokin supparmaarkettii oomishoonni garaa garaa hedduun itti gurguramanii dha. Oomishoonni bu'uuraa garaa garaa kunneen oomishoota midhaanii fi oomishoota bu'uuraa jireenya keenya keessatti guyya guyyaan itti fayyadamnu hedduu dha.

Lafa baadiyyaa keessaa mooraa mana namaa keessa argaa jirra. Kan naannoo kanatti argamu ammoo oogdiidha, oogdii kana cinaattii wantootni jiran ammoo kanneen akka cidii tuullamaa, mukeen fi midhaan tuullamaa fa'idha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Dubartiin tuni maqaan ishee Daanaayit jedhamti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha. Ilkaan ishee kan mul'atuu fii adii kan ta'eedha. Huccuu haalluu bulee ta'e uffattee jirti. Morma isheetti faaya hidhattee jirti. Seeqaa jirti.

Nyaatni foonii bakka dhaangaa nyaataa keessaa coomaa fi zayita haa bu'u iyyuu malee, foon dheedhii nyaachuun dhukkuboota hedduuf nu saaxiluu ni danda'a. Keessumattuu nyaatni kun ijoollotaaf kan hin gorfamne dha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Suuraa kanarratti kan argamu dhugaatii aadaa yommuu ta'u biyya keenya itoophiya keessatti iddoo heddutti kan beekamu yommuu ta'uu mana keessaatti midhaan mana keessa jiruun kan hojjetamu akkasumas ille dhamdhama mi'aawaa kan qabudha

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Marqaan nyaata aadaa Oromoo keessa isa tokko ta'ee midhaan gosoota adda addaa irraa qophaa'aa. Midhaan kanneen akka qarbuu, ajjaa fi xaafii irraa qophaa'a. Erga bilchaateen booda akkuma argamu kana gidduun isaa addaan saaqamee dhadhaa fi barbaree irratti qicama.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Namoonni kun arfan namoota baay'ee beekamoo ta'aniidha. uffannaan namoota kana keessaa uffannaa namoota sadii suufii irraa jalaan bifti isaa gurraacha tahee uffatanii kan jiraniidha. namoota argamaa jiran keessaa namni tokko ammoo qeesii ykn luba amantaa ortodoksii kan taheedha.

Daa'imman walduraa duuba dhaabbatanii jiran ni mul'atu. Hoolaan ni mul'ata. Cuuciin handaaqqoo miila daa'imman kanneenii jalatti ni mul'atu. Lafti ni mul'ata. Mukni lafa keessa gadi dhaabbatee jiru ni mul'ata. Daa'imman huccuu garagaraa uffatanii jiru.

Manni gamoo hin taane darbii hin qabne kun, dhagaa ,simiintoo ,sibiila faa irraa kan hojjatame yoo ta'u, keenyaan isaa haalluu keelloo dibamee jira. Garri gubbaa isaa immoo, haalluu gurraacha adii dibameera. Kutaan kun, kutaa mana barnootaa akka ta'uuf ijaaramee dha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Mana barumsaa oolmaa daa'immanii fakkii bineensota bosonaa fi beelladoota manaatiin faayame. Balballi daree barattootaa tokko gara harka mirgaatti banamee jira. Mana irratti fakkiin fardaa, illeettii, harree fi sardiidaa ifatti mul'achaa jiru.

Kun mana gurgurtaa uffataati. Uffatni gosa gosaan dachaafamee mana kana keessa kaa'amee jira. Uffatni aadaas, kan ammayyaas ni argama. Uffatni kaan immoo fannifamanii jiru. Dubartiin tokkos uffata kana dachaastee kaa'aa jirti.

Miila shamarree faaya ofirraa qabu kan akkaan nama malalchiisutu suura irraa mul'achaa jira. Kanaan alattis, Quboota miila ishee halluu diimaan kuultee jirti. Miilli ishee qulqulluu fi xurii homaa ofirraa hin qabneedha.

Kun kophee durbartoota kan maqaan isaa Hiilii jedhamuudha. Kopheen kun lafa irraa xiqqoo kan olka'uudha. Kopheen kun yeroo baay'ee qophii adda ta'e irratti dubarooti kan godhataniidha. Bifti kophee kanaa maal fakkaata?

Ifaajjii waggoota dheeraan booda waanti kabajamu eebba barataati. Mallatoon kun gonfoo yeroo eebbaa kan agarsiisaa jiru dha. Laastikiin afuufamee bira jiruu fi barreeffamni baga gammadde jedhus biratti argamaa kan jirudha.

Uffannaan aadaa ibsituu hawaasa yookaan immoo uummata naannoo tokkoo, seenaa, duudhaa hawaasa sanaa kan ibsudha. Mucayyoon Kun uffata aadaa naannoo saba, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo kibbaan faayyamtee, miidhagdee jirti.

Baroota darban keessa biyya kana keessatti weeraraafi Waraanni ulfaatoon adeemsifamaa turan. Kun immoo du'aatii namoota baay'eetiif sababa ta'uu danda'eera. Kana waanta ta'eef yeroo akkasii kana immoo gaheen abbootii amantii guddaa ture. Isaanis kadhannaafi gorsa garaa garaa kennuufiidhaan saba isaanii tajaajilaa turan.

Weellisaa SORAA mana bareedaa dhagaa irraa ijaarame jala dhaabbatee weellisaa jira. Weellisaan kun uffata halluu makaa gurraachaa fi adii ta'e uffatee jira. Akkasumallee rifeensi mataa isaa dheeratee ol dhadhaabbatee argama.

Adawaan injifannoo Itiyoophiyaan kolonii Xaaliyanii ofirraa itti injifatteedha. Itiyoophiyaan biyya afrikaa Adii injifatteedha. Injifannoon kun immoo seenaa guddaadhan. Saba kanaan injifannoon kun waggaa waggaadhan ayyaana injifannoo jedhamee kabajamaa jira. Adawaa ittiin boonna.

Isaan kunneen maatii walii wajjin dhaabbatanii jiraniidha. Abbaa warraa, haadha warraafi ijoollee isaanii wajjin dhaabbatanii jiru. Ijoollee dhiiraa sadii qabu. Lamni dhaabbachaa kan jiran yoo ta'u, tokko immoo baatanii jiru. Uffata aadaa uffatanii jiru.

Gosa oomisha midhaan garbuu ooyiruu lafa qonnaa irratti dagaagee jiru. Garbuun gosa midhaanii naannoo haala qilleensa lafa baddaa keessatti baay'inaan oomishamudha. Gosti midhaan kanaa nyaata dhangaa garaa garaa irraa qopheessuuf kan gargaarudha.

Sirni bulchiinsa bara durii naannoo tokkoo gara biraatti garaagarummaa kan qabuu fi yeroo sana namoonni dhaabbataan naannoo tokko handhuura irra taa'anii bulchan hin turre. Kunis sirna bulchiinsaa Itoophiyaa bakka hedduutti kukkutee ture.

Biqiltuu bunaa argaa jirra. Bunni kunis firee isaa buufatee kan ofirraa qabu yoo ta'u, innis gariin isaa diimatee gariin isaa ammoo reefu bifa magariisaa kan qabudha. Mukti bunaa tokko ija baayyee of irraa qaba.

Nama akeekkachiisa kennaa jiru fakkaata. Dabbasaa mataa fii areeda nama qabuudha. Akkasumas ilkaan adii ta'e akka qabu arguun ni danda'ama. Goffoo diimaa fi uffata bifni isaa garagara ta'e uffatee kan jiruudha.

Manni kun kan inni ijaaramaa jiru muka, biyyoo fi qorqoorroo irraa ijaaramaa kan jiru yoo ta'u mana ijaaraamee hin xumuramnedha. Manni akkanaa yeroo baayyee ummata baadiyaa biratti kan ijaaramu dha.

Namoota lama wayyaa adii uffatanii karaa gubbaa dhaabataniidha. Inni tokko waraqaa harka isaa irratti qabatee jira. Inni kuun immoo harka kiisii keessa kaa'atee jira. Wayyaan isaan uffatan Kuni wayyaa barsiisonni yemmuu barsiisan uffataniidha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana hojiiti. Manni hojii kun ammoo mana hojii daldaalaati. Mana hojii daldalaa kana keessatti ammoo abbaan mana hojichaa meeshaa isaa gurguruuf keessatti argama

Kun, kophee haw'ataa fi baay'ee bareedaa akkasumas ammayyawaa yoo ta'u, kopheen kun haalluu gurraacha akkasumas darbee darbee fiixee isaa irraa haalluu adii kan qabuu dha. Kopheen kun, biyya alaatti oomishamee gara biyya Itoophiyaatti gala.

Uummattoonni biyya kanaa saba garaa garaa waanta ta'aniif uffata garaa garaafi aadaa adda isaan taasisu baay'ee isaa qabu. Kun immoo lammiileen biyya kanaa akka isaan sabboonummaa qabaatan taasisaa jira. Kanaaf akka addunyaatti biyyi keenya ilaalcha guddaa argachuu jalqabdeetti.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaatu argamaa jira. wantoonni argamaa jiran kun qullubbii adii, qullubbii diimaa, qaaraa diimataa fi wantoota gosa addaa addaatu jira. wantoonni gabaadhaaf dhihaatee gurguramuuf jira. wantootni kun nyaataaf kan oolaniidha. akkasumallee wantoota kan ooomishee ykn hojjetee gara gabaatti dhiheessu namadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun gamoo bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. gamoonni kun ijaarsi isaa akka addaatti bareedee ijaaramee kan jirudha. akkasuma illee gamoon kun gamoo mana amantaa kan tahedha.

Konkolaataan qabeenya qananii irraa gara barbaachisummaatti dhufaa jira. Kunis hamma dandeetti qabeenya namoota dhuunfaa yookiin garee irratti kan hundaa'udha. Konkolaataan kun dhaabachaa kan jirtuu fi bifa adii miidhagaa kan qabdudha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Meeshaa mala aadaan kaatikaalaa oomishuuf fayyaduudha. Meeshaan kun biyyee suphee irraa kan hojjetamu yammuu ta'u dhagaa sadii gidduu kaawwamee ibidarra godhama. naannoo meeshaa kanaa dhagaaleen baay'een tuulamanii jiru. Akkasumallee ibiddi jala isaatti boba'aa jira.

Oduun adeemsa tamsaasa yookiin daddabarsa waan tokkooti. Oduun waan ta'e tokko akkuma ijaan arganiin yookiin gurraan dhagaa'iin tokko gara namoota birootti daddabarsuu yookiin himuuti. Oduun waa'ee taatee guyyaa guyyaanii kan himudha.

Oromoon arsii aadaa uffannaa baay'ee miidhagaa ta'e qaba. Uffannaan kunis keessumaa warra shamarranii biratti akka umuriifi gaayila isaan dhaabbataniitti gosa garaa garaatu uffatama. Kun immoo waa'ee nama sanaa uffata isaa qofaan hanga tokko beekuudhaaf nama gargaara.

Mana bareedinaa jechuun mana dhiiras ta'ee, shamarran deemanii rifeensa isaanii hojjechiifatanii kan itti miidhaganidha. Namoonni baayyeen mana bareedinaa kana kan dhufan yeroo sagantaa addaa ta'e wayii; gaa'ela ta'uu danda'a, eebba ta'uus kan danda'udha.

Kunneen gosa simbirroowwanii lafa irra qubatanii jiraniidha. Simbirroowwan kunneen gosa tokko yoo ta'an bifa gurraachaa fi adii kan qabaniidha. Lafa kattaa yookiin dhagaa guguddaa ofirraa qabu irra qubatanii jiru. Cina isaaniitiin biqiltoonni xixiqqoonis jiru.

Namoota hedduu uffata aadaa Oromoo uffatanii harkatti marga lalisaa qabatanii irreeffachaa jiraniidha. Naannoo namoota kanaa margi baay'een daraaraa illee qabu qarqara bishaanii bu'ee jira. Namoota irreeffachaa jiran kana duuba mukeen baala magariisaa baay'eetu.

Biyyi amantaa Islaamaa qofa qabdu ni jirti. Biyyi akkasii sirna bulchiinsa amantii irratti xiyyeeffateen kan bultu yoo ta'u, uffata eeyyame qofaa kan taasistudha. Namoonni kunneen uffata amantaa isaanii waliin wal qabate uffatanii jiru.

lafa bosonaa qabu akkasumas lafa margaa argaa kan jirruudha. Akkuma kana ammoo wanta yeroo nutti mu'isus argaa jirra. Innis biiftuu yookaan aduun bahaa kan jirtu yoo ta'u kuns lafa barii ta'uusaa kan agarsiisudha.

Baabura bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaa geejjibaan wal qunnamsiisu. Innis dirri isaa adii fi jalaan halluu diimas fi magariisa dibamee jira. Garaa irraa afaan Ingiliffaan ' Daandii baabura Itiyoophiyaa' kan jedhu barreeffamee jira.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Dardara magaala lookoo qalloo morma irraatti callee bifa halluu adda addaa qaban keewwattee jirtu. Intala baadiyyaa shurrubbaa ishee duubatti dha'attee jirtuudha. Kanaan alattis, gurra irraa lootii ni qabdi. Ija ishee keessatti gaddatu mul'ata.

Saamunaan waanta xurii qaama namaa yookaan immoo uffata ittiin miiccatanii miidhaganii, akkasuma illee fayyaa ofii ittiin eeggatanidha. Saamunaan waantota naannoo keenyatti argaman kanneen akka biqiltoota andoodee fa'aa irraa kan hojjetamuu danda'anidha.

Xiyyaara Itiyoophiyyaati. Xiyyaara kana biratti konkolaatan ni mul'atu. Xiyyaara kana irratti haalluu magariisa, keelloo fii diiman ni jira. Xiyyaara kanaa gamasitti duumessi ni jira. Xiyyaara kana balballi seensa isaa kan gamanaa cufaadha.

namoota sirba sirbaa jiran argaa kan jirru yoo ta'u namooni dhalaa fi dhiirotadha. isaanis sirba ammayyaa sirbaaa kan jiranidha. namoonni lama ammoo namoota baayyeen marfamani adda bahanii kan jiranidha. lafti isaan itti taphachaa jiran kun mooraa guddaa keessadha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Dubartoonni kun baay'ee kan bareedanii fi baay'ee kan miidhaganiidha. dubartoonni kun lama taa'anii dhaabbachaa kan jiraniidha. Dubartoonni kun lamaan baay'ee kan bareedanii fi bifti isaanii diddiimoo kan taa'aniidha. dubartoonni kun lamaan uffannaan isaanii kan baay'ee miidhaguu adii kan taheedha

Fakkii haadhi tokko intala ishee waliin uffata aadaa Oromoo kan Booranaa uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Dubartiin kun mucaa ishee waliin dhaabbattee waa ilaalanii kolfaa jiru. Naannoo isaan jiran kana marga magariisa baay'eetu jira.

Amantaan Ortodoksii, amantaa biyya keenya keessatti lakkoofsaan hordoftoota hedduu qabuu fi akka biyyaatti dhiibbaa uumanidha. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii haala uffannaa seera amantaa isaanii eeganii yeroo isaan dhaabbatanii waaqa isaanii sagadan ni argamu.

Alaabaan mallattoo eenyummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka bu'uuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Alaabaan abbaa gadaa haalluun isaa gurraacha, adiifi diimaadha.

Irreechi aadaa fi waaqeffannaa saba Oromooti. Ayyaanni Irreechaa kun uummata isa hordofuun, uffata aadaa uffatanii kabajaa yeroo jiran argina. Margaa fi daraaraan irreeffachaa jiru. Hundi isaanii ulee qabatanii kan jiranidha.

Fakkii kana irratti kan argamu qaxxaamurtuu yammuu ta'u; isaannis lakkoofsaan lama yammuy ta'an; faayyidaan isaas ittiin rifeensa namootaa sirreessuu fi ittiin wantoota addaa addaa muruuf dhalli namaa kan dhimma itti bahuudha.

Aaddee Saahilawarq Zawudee, aangawa mootummaa federaalaa Itoophiyaa turan. Aaddee Sahilawarq pireezidantii rippaabilika federaalawaa demokiraatawaa Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u, isa duras dippiloomaatii ta'uun biyya isaanii Itoophiyaa tajaajilaniiru. Aaadde Saahilawarq yeroo ammaa kana aangoo irra hin jiran.

Daa'imman guddisuun itti gaafatamummaa fi dirqama maatii waan ta'eef, dubartiin kun nyaata isaaniif barbaachisu hojjechaa jirti. Dirqamni daa'imman kunuunsuu harmootii qofaa akka ta'etti ilaaluun dogoggora cimaadha. Kanaafuu, abbootiinis isaan gargaaruu qabu.

Namoonni asirratti mul'atan kun hirdoftoota amantaa Isiliimaa yommuu ta'an uumaa isaanii yookaan Rabbiif yeroo sagadan mul'atu. Akka amantaa Islaamaatti gabbaramaan Rabbii tokkicha yommuu ta'u Muhammad immoo ergamaa Rabbi tokkichaati jedhamee beekama.

kophee baayyee babbareedu argaa jirra. isaanis yeroo baayyee namoota saalaan dhiira ta'antu kaawwata. kopheewwan kunis baayyee yoo ta'an halluu gara garaa kan qabanidha. kunis halluu daalacha, samaawwii fi kanneen biroodha.

Namoonni kunneen, namoota amantaa fi jaarsolii biyyaa kaadhima misirroof mana maatii misirroo deemanii dha. Akka aadaa biyya Itoophiyaatti namoonni gara gaa'ilaatti dhufuu isaaniin dura, jaarsolii fi abbootii amantaa gara mana maatii misirroo dubaraatti erguun kaadhimachuu qabu.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Pireesidaantiin Itoophiyaa ammaa Obbo Taayyee Aatse Sillaasee kan jedhamanidha. Obbo Taayyeen barnoota saayinsii siyaasaan yuuniversiitii Finfinnee irraa kan eebbifaman yoo ta'u, yeroo ammaa kana akka Pireesidaantii biyyattiitti nama tajaajilaa jiranidha.

Fuduraaleen gosoota adda addaa walirra tuulamanii argamu. Kuduraalee suura irraa mul'achaa jira keessaa muraasni maangoo, anaanaasii, burtukaana fi kan kana fakkaatan faadha. Kuduraalee kunneen cuunfaa adda addaa hojjachuuf kan gargaaraniidha.

Iddoo bashananaa Daawun taawun kaaffee jedhamutu mul'ata. Maanguddoon fuulli isaanii aarriin uffifame kan mataatti maraa marataniifi harkatti hokkoo qabatan taa'aanii jiru. Isaan duuba dargaggeessi gubbaan uffata adii uffateefi kofoo cuquliisa keewwate taa'ee gara keessaa ilaalaa jira.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun namoota karaa gubbaa adeemaa kan jiran argaa jirra. namoonni kun baay'atanii karaa irra adeemaa kan jiranidha. akkasuma karaa namoonni kun irra adeemaa jiran kun kan baay'ee bareedudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kun mallattoo yookiin fakkii boca saanduqa yaadaa qabuudha. Saanqudni yaadaa guutummaatti cufamee irra keessaan karaa ittiin waraqaa yaadaa keessa galchan kan qabuudha. Waraqaa yaadaa xiqqoon keessa galchamaa jira. Fakkiin kun halluu gurraacha qofaan kan hojjetameedha.

Dubartiin tokko wantoota akka killee, kunkumbarii, fi qullubbii diimaa waliin makuun fuula dibachaa jirti. Wantoonni isheen walitti maktee dibachaa jirtu kun fuula ishee irrattti argama. Dubartiin kun harka ishee irraa maal qabdi?

Raafuu baala babal'aa qabu kan baalli isaa haala gaarii lalisee jiruudha. Raafuun kun baala baraangoo gaarii kan irraa bu'anii nyaatan baay'ee qaba. Raafuu kana keessa biqiloota urgeessituu adda addaa kan jiraniidha.

Kunneen meeshaa herregaafi fakkii kaasuu keessatti fayyadaniidha. Karaa oliitiin kan argamu walakkaa geengoo kan jedhamu yoo ta'u, kofa safaruuf kan gargaaruudha. Harka mirgaa karaa oliitiin kan argamu immoo 'set square' jedhama. Warri kaanis dheerina safaruudhaaf ni fayyadu.

Namootni walitti qabamanii nyaata nyaachaa jiru. Mucayyoon takka gara biraa ilaalaa jirti. Mucayyoo gara biraa ilaalaa jirtu ilkaan ishee ni mul'ata. Namootni uffata gurraacha uffatan ni jiru. Nyaatni teessoo irra jira.

Malaammaltummaan farraa fi diina haqa dhala namaati. Malaammaltummaa biyya keessaa dhabamsiisuun hirmaannaa namoota hundaa kan barbaadu yoo ta'u, hojii salphaa kan hin taanedha. Namoonni kun loogii dalaguuf harka wal qabatanii jiru.

Iddoo kanatti kaalkuleeterii argaa jirra. kaalkuleeterii kun hojii akka herrega addaa addaa dafii ittiin hojjechuuf dhala namaa kan tajaajiluudha. kaalkuleeterii kun jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti faayidaa hedduu kan kennuudha. faayidaan kaalkuleeteriin namaaf kennu keessa tokko yeroo qusachuuf nu fayyada.

Suura kana irratti kan arginu kun, siree aadaati. Sireen kun, irra taa'uf tajaajila. Sirichi mukaa fi pilaastika irraa kan hojjatame yoo ta'u, miila afurii fi muka dalgee afur qaba. Akkasumas, pilaastikni gommaa dalgee fi gadeetti raramee jira.

Asitti kan argaman namoota lama. Isaanis sirna bittaa fi gurgurtaa irratti argamu. Inni tokko suuqii keessa dhaabbatte jira. Akkasumas meeshalen gurgurtaa dudduuba isaatti argamu madaalli hangaa immoo fuuldura isaatti argama. Ishiin bittu immo ala dhaabbatte jirti.

Barjaa sibiila ol dheeraa irratti maxxanfamee jiruudha. Barjaan kun kilinika giddu galeessaa kiiloo jahaa jedha. Naannoo barjaa kanaa namoonni muraasni dhaabbatanii barreeffama sana dubbisaa jiru. Barjaan kun mana guutuun isaa qorqorroo ta'e cina jira.

Inni kun aasxaa kilabii kubbaa miilaa qiddus-giyoorgis yoo ta'u maalummaa kilabichaa ibsuuf tajaajila. Akkuma beekkamu aasxaan maalummaa wonta bakka bu'ee san kan ibsu yoo ta'u inni kunis mallattoo kan kilaba kubbaa miilaa qiddus-giyoorgis kan ibsuudha.

Farda jechuun beeyladoota dhala namaatti madaquun nama woliin galan yemmuu ta'u faayidaalee garaa garaa qaba. Fardi geejjibaaf dhala namaa tajaajila. Fakkeenyaaf dhalli namaa yaabbatee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uuf itti gargaarama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ababaa diimaa baay'ee kan walitti hidhamee ol dhaabbatee jiruu fi baalli isaas magariisa ta'ee kan namatti toludha. Yeroo baay'ee ababaan kun ergaa mataa isaa qaba kunis jaalala ibsa.

Suuraa Adurree qophaa ishee kattaa gubbaa teessuuti. Adurreen kun eegee ishee dhagaa irra buuftee ofi duuba galagaltee ilaalaa jirti. Adurreen kun gurra gabaabaa kan qabdu yoo ta'u xiyyeeffannoon ilaalaa jirti.

Meeshaa halluu isaa makaa halluu diimaa fi keelloo ta'eedha. Meeshaan kana irratti suuraan abaaboo adda addaa kaafamee jira. Meeshaan kun lafa irratti cinaachaan ciisee kan jiru yoo ta'u lafti mana sana keessaa hafata laastikiin hafamee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu aartistii Oromoo beekamaa fi jaallatamaa akkasumas bara mormii master pilaanii nama heddjminaan beekamu aartist Ittiiqaa Tafarii dha. Innis rifeensa isaa dhedheeressuun kan guddifatu ta'uu isaa fakkii mul'isuu dha.

Biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa biyyoota addunyaa kanaa wajjin hariiroo cimaa uumuudhaan faayidaa biyya kanaa guddisuu dandeesseetti. Kana jechuun walii galteewwan garaa garaa wajjin mallatteessuudhaan hariiroo daldala waliinii fa'aa hojjechuu danda'aa jirti.

Namni kuni maqaan isaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo jedhama. Taphataa kubbaa miilaa lammii Poorchugaal dha. Ilkaan isaa adii kan ta'ee fi areeda isaa haaddatee kan jiruudha. Huccuu halluu diimaa fi magariisa ta'e uffatee jira.

Buufata too'annaa humna ibsaatu mul'achaa jira. Iddoon kun bakka humni ibsaa sarara adda addaatti itti raabsamuudha. Iddoo kana keessaa heyyamaa fi of eeggannoo malee seeenuun balaa guddaa nama irraan ga'uu danda'a.

Atileetii Itoophiyaa kan wal dorgommii maaraatoonii Osaakaa irratti hirmaattedha. Maqaan atileetii kanaa Warqinash Iddeesaa kan jedhamtu yeroo taatu dorgommii maraatoonii kana sa'atii lama, daqiiqaa digdamaa fi sekoondii shantamii sagalitti galuudhaan injifattee jirti.

Jaarraa kudha saddeetiin asitti tajaajilli geejjiba lafa irraa garmalee babal'achaa kan dhufedha. Kunis beekumsa dhalootaa gara asiiitti deemaniin kan taasifamu yeroo ta'u, namoonni yeroo gabaabaa keessatti waan barbaadan akka godhaniif kan gargaarudha.

Barjaa bakka bashannanaa yaadannoo loltoota Itoophiyaa Kooriyaatti ergama nageenya eegsisuuf aarsaa ta'aniif kan dhaabbatedha. Loltuun nageenya biyya tokkoo eegsisuu keessatti shoora olaanaa kan taphatudha. Bakki yaadannoon kun loltoota kanaaf dhaabbate naannoo kamitti argama.

Meeshaaleen mana keessaa harki caalaan isaanii pilaastika irraa kan hojjataman ta'ee bocaa fi halluu feene itti baafnee hojjatachuu dandeenya. Meeshaaleen pilaastikaa kaan irraa kan ittiin adda ta'an salphaatti bocamuu isaaniiti.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Oromoon shamarroota mimmiidhagoo danuu kan qabdudha! Dubartiin uffata aadaa uffattee bareeddee taa'aa kan jirtudha. Faaya miidhaginaa callee irraa hojjetame addaa fi harka ishiitti godhattee kan argamtudha. Marga goge keessa taa'aa jirti.

Raayyaan ittisa biyyaa biyya isaatiif gaachanadha. Jarri kun dirqama isaanii bahachuudhaan kan beekamanidha. Baroota dheeraadhaaf biyyoonni hedduun humna kana kan qaban yoota'u haala gaariidhaan itti fayyadamuu danda'aniiru. Kanaaf miseensa kanaaf kabaja barbaachisuu gochuun barbaachisaadha.

Dubartii buna akaayaa jirtuudha. Uffata aadaa uffattee jirti. Kolfaa jirti. Duuba isheetti mukkeen hedduun ni argamu. Kasala fayyadamtee buna akaayaa jirti. Moqonqoraan cinaa ishee lafa jira. Dabbasaan ishee gurraacha. Harka ishee tokkoon akooftuu bunaa qabattee jirti.

Namoota lama wan hammatanii jitaniidha. namoota Kan keessaa inni tokko bishaan harka Isaa irratti qabatee dhaabachaa jira. lamaan isaanituu uffata walfakkaataa uffataniiru. golgaa ijaarsa lamaan isaanituu godhatanii jiru. inni tokko rifeensa baay'ee dhedheeraa qaba.

Naannoo gammoojjiitti namoonni geejibaaf gaala fayyadamu. Gaalaafi hawaasa naannoo sanaa walirraa adda baasuun waanta yaadamu miti. Kana malees Gaalli akka nyaataattis nifayyaddi. Naannoo gammoojjii Karrayyuutti immoo Aannan ishees namoota baay'eedhaan dhugama. Galiin ishee irraa argamus baay'eedha.

Qullubbii diimaan, gosa biqiloota nyaataaf oolan keessaa isa tokko. Innis akka biqiltoota kuduraalee jalatti kan ramadamudha. Innis hundee isaa lafa keessatti guddifatee gubbaan immoo kan daraaree firii isaa kan buusudha.

Muummichi ministeeraa biyya Itoophiyaa yeroo ammaa kanaa Dookter Abiyyi Ahmed jedhamuun kan beekamanidha. Dookter Abiyyi magaalota Oromiyaa keessaa Wallaggaa, Naqqamtee deemuun nagaa labsaa turuun isaanii ninyaadatam. Hojiilee gurguddoo hojjetanii kan jiranidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Manaa kan keessatti wantoota addaa addaa dhala namaaf faayidaa addaa addaaf oolan kan qabuudha wantoonni kunis kanneen akka teessuma nyaataa, teessuma taa'umsa fi kanneen kana fakkaatan hedduu argaa jirra. akkasumas manni kun akka ajaa'ibaatti miidhagaa!

Hognaan biyyaa nama biyya tokko gaggeessuu yookiin bulchuudha. Namni biyya hoogganu immoo nama baruumsaafi beekumsa yookiin muuxannoo qabu ta'uu qaba. Obbo Shimallis Abdiisaa Presidaantii naannoo yeroo ammaati. Shimallis Abdiisaa gara aangootti kan dhufan

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa wabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Meeshaaleen muuziqaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis: meeshaalee muuziqaa ammayyaa fi kan aadaati. Meeshaan muuziqaa inni namichi kun taphachaa jiru gitaara kan jedhamu yoo ta'u, meeshaa muuziqaa ammayyaa jalatti kan ramadamudha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Konkolaataawwan garaa garaa daandii konkolaataa irra magaalaa keessa deemaa jiru. Konkolaataa nama dhuunfaa tokkoo fi konkolaataa fe'umsaa tokko daandii kana irra deemaa jiru. Akkasumas manneen daldalaa garaa garaa cina daandii kanaatti argamu.

Wanta meeshaalee xixiqqoo toora qabsiisnee akkaataa bareedina qabuunifi mana hin jeeqneen kaawuf itti fayyadamnudha. Meeshaan kun muka irraa kan hojjatameefi lama ta'anii dhaabatanii jiru tokko adda hiikamee akkaataa meeshaa irra kaawamutti tokko immoo dacha'ee jira.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kessaa tokko kan ta'e maashina huccuu miiccu yommuu ta'u maashiniin akkuma beekamu hojii ulfaata yeroo dheeraa fudhatu fi humna guddaa fudhatu yeroo gabaaba keessatti nu fixa.

Oomishni kun kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'u, kuduraa fi muduraan kun maqaan isaa timaatima jedhamee wamama. Timaatimni hamma dhangaalee nyaataa pirootinii fi kaarboo haydreetii jedhaman hedduu of keessaa qaba.

Namoonni lamaan kunneen weellistoota bebbeekamoo Afaan Oromooti. Inni gara harka mirgaaatti mul'atu weellisaa Hirphaa Gaanfuree jedhama. Sirboota qabsoofi jaalalaa hedduu qaba. Isaan keessa tokko sirba jaalalaa 'Hawwii' kan jedhuu uummata biratti fudhatama hedduu argateera .

Biqiltuun dhaabbate tokko kunuunsa gahaa ta'e hinqabu taanaan goguu danda'a. Kanaaf haaluma salphaa ta'een bishaan gahaa ta'e itti waraabuudhaan biqiltuu kana gabbisuun dirqama warra dhaabee ta'uu qaba. Sababni isaas kunuunfamu malee faayidaan irraa eegamu dhufuu hindanda'u.

Dargaggoonni uffata faashinii qabu bituu jaalatan ni jiru. Uffanni dargaggeessa kana irra jiru uffata bifti isaa gurraacha ta'e, kan faaya miidhaginaa irratti rarraa'an qabuu fi kophee adii kan kaawwatee jirudha.

Saayinsii siyaasaa jechuun, gosa barnootaa kennamu ta'ee, kan siyaasa biyya tokkoo, isa darbe, akkasumas isa gara fulduraa xinxaluuf beekumsa bulchiinsaa kan nama gonfachiisudha. Guddinni siyaasaa biyya tokkoof isa baayyee barbaachisaa fi murteessaa ta'edha.

Namoota afur habaaboo harkatti baatanii jirantu mul'ata. Dubartiin takka daa'imma xiqqoo wayii hammattee habaaboo faana suuraa waliin ka'aa akka jirtuu fii daa'imni miira gammachuun nama suuraa san kaasaa ture akka ilaalaa turteedha kan mul'isu.

Ijoollee dubaraa baay'ee waltajjii mana amantaa irra dhaabbatanii faaruu faarfachaa jiraniidha. Ijoolleen kunneen uffata wal fakkaataa halluu adii fi diimaa qabu kan suuraan fannoo irratti boocamee jira uffatanii dhaabbachaa jiru.

Hoggantooti mootummaa Itoophiyaa yeroo isaan kakuu waadaa seenuu keessa jiranii dha. Isaanis hoggantoota seektera addaa addaa irra jiranii fi hunduu waadaa seenaa akka jiru kan namatti agarsiisu akka tahe hubanna. Waadaan maaliif seenama?

Bakka kanatti firiiwwan mukaa kan nyaataaf oolan argina. Gosti firii kanaa Avokaadoo yommuu ta'u bilchaatee kan nyaataaf qaqqabedha. Avokaadoon gosa sanyii mukaa keessaa lan baay'ee namatti toluu fi yoo nyaatan qaamaaf faayidaa olaanaan kennudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Addunyaan keenya Kun walitti dhufeenya yookaan immoo caasaa beektota adda addaa irraa kan hojjetamedha. Hayyoonni beekumsa isaanii hawaasa keenyaaf karaa barreeffamaanis ta'ee karaalee addaa addaa warreen gumaacha guddaa taasisaniifidha. Beekumsi ifadha.

Manni jireenyaa iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Gamoon kun gamoo baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. gamoon abbaa darbii afuriiti. gamoon kana irratti hojii addaa addaatu irratti hojjetama jira. gamoon kana qalama bicaa kan fakkaatutu dibamee jira. gibbii gamoo kanaa keessa konkolaataa lamatu dhaabbachaa jira.

Shamarreen buddeen bilchaate eelee Oromoo irraa baasaa jirti. Eelee buddeen irra jira jalatti ibiddi boba'aa jira. Shamarreen buddeen tolchaa jirtu mataa irratti shaashii hidhattee jirti .Mana qorqoorroo keessatti tolchaa jirti.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa Fi miidhagaa namoonni bitatanii miillaa isaaniitti yeroo bashannana addaa addaaf kaawwatanii deemaniidha. Kopheen kun bifti isaa adii kiftii kan taheedha. Kophee kun dhiirri kaawwatee deemuudha. Akkasumas kopheen kun haaraa kan taheedha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namoonni yeroo baay'ee daandii irratti fuduraa fi kuduraa daldalan, namoota harka qalleeyyii kan ta'anidha. Fuduraa fi muduraan daandii kana irra jiran kan akka burtukaana, loomii fi qaaraadha. Innis namoota jaalataniin kan bitamudha.

Gara bosonaa fi gaaraatti ba'anii daawwachuun boqonnaa dhala namaaf kenna. Dubartiin kun naannoo bosonnii fi gaarri jiru sibiila daandii irraatti hirkattee dhaabachaa jirti. Kunis fayyummaa sammuu fi qaama ishiitiif gaariidha.

Maqaan isaa Haaland jedhama. Taphataa garee kubbaa miilaa "Manchester City" jedhamu akka ta'e shurraaba isaa irraa arguun ni danda'ama. Dabbasaa mataa isaa guddisuun akka dubartittii dubatti hidhatee kan jiruudha. Harka isaa walitti rukutuun gara deggartoota kubbaa ilaalee kan jiruudha.

Guddina ammayyummaa yeroo ammaa addunyaa kana irratti mul'achaa jiru irraa ka'uudhaan namoonni waantota dur humna itti baasanii hojjetan hundumaa haala salphaadhaan hojjechaa jiru. Maloonni kunis namoonni akka hindadhabne taasisuu keessatti qooda guddaa bahachuu kan danda'anidha.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Kun gosa kuduraa kan nyaataaf oolu yoo ta'u, maqaan isaa qullubbii diimaa jedhama. Qullubbii diimaan kun nyaata qopheessuu keessatti, ittoo ittiin qopheessuuf kan fayyaduudha. Dhaabamee erga bilchaatee booda hidda isaatu qotamee haala barbaadamuun nyaatama.

Namoonni kun, namoota amantii kam hordofaniidha? Namoonni kun eessa adeemaa yokin eessaa galaa jiru? Uffannaan namoonni kun uffatanii jiran kun, haalluu akka kamii qaba? Amantiin Islaamaa ayyaanota akka kamii faa waggaatti kabaja?

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti, keessattuu erga mootummaa jijjiiramaa Abiy Ahimad turfamaa jirtu kanatti magaalonni gurguddo akka finfinnee, Shaggar fi godinaalee addaa addaa piroojektoota misoomaa garaagaraan faayamanii miidhagga jiru. Isaan keessaa tokko paarkii Inxooxxoo isa tokko.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Lafti baddaan bakka jireenyaa hoolotaaf mijatudha. Namoonni bineelda namatti madaqxee jiraattu kana horsiisan bakka gaaraa geessanii marga dheedchisu. Hoolonni akka nyaata foonii qofaatti osoo hin taane, akka madda galiittis ni fayyaddi.

Aappilikeeshinii yeroo ammaa kana saffisaan fayyadamtoota guddifachaa jiru kan maqaan isaa yuutuubii jedhamudha. Yuutuubiin sarara qilleensaa odeeffannoo nama dhuunfaas haa ta'u kan nama garee karaa ergaa, suuraa fi suur sagalee dabarsudha.

Dubartoonni kun buddeen tolchaa kan jiraniidha. Dubartoonni kun lamaan bifti isaanii diddiimoo kan tahaniidha. Dubartoonni buddeen kana tolchaa jiran kun mataa isaaniitti moofaa ykn herbee mataa isaaniitti maratanii kan jiraniidha. Dubartoonni kun buddeen xaafii adii baay'inaan tolchaa kan jiraniidha.

Dhalli namaa yeroo baay'ee foon itoo nyaatuu agarra. Foon nyaachuun baay'ee fayyada waanta ta'eef nama hudduutu soorrata. Kana irraa ka'uudhaan mana foonii banuudhaan namoonni irratti hojjetan namoota baay'eedha. Kun immoo dhiyeessiin isaa akka heddummatu taasisuu danda'eera.

Teessuma nama tokkee sibiila irraa tolfame kan halluu diimaa qabduudha. Teessumni kun miila shan kan qabu yoo ta'u tokkoon tokkoo miila isaa golollee qaba. Teessumni kun duuba isaan kan itti hirkatan qaba.

Oomisha Timaatimaa oomisha kaan irraa kan adda godhu haala kunuunsa isaati. Kunuunsa timaatimiitiif namoonni yeroo inni jirma jabeeffate irraa ka'anii muka ittiin utubamu keessa dhaabuudhaan oomisha sana kunuunsu. Oomisha kana irraa galii gaarii argachuudhaaf kunuunsa gahaa gochuufiin barbaachisaadha.

Namoonni kun baay'atanii dhaabbachaa kan jiraniidha. namoonni kun uffannaa aadaa kan tahee uffatanii kan jiraniidha. namoonni kun saalaan osoo addaan hin qoodamiin walii wajjin dhaabbachaa kan jiraniidha. akkasumas warreen saalaan dhalaa tahanii gara fuula duraa dhaabbachaa kan jiraniidha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Suurri kun barruu oduu afaan amaaraatiin barreeffame agarsiisa. Maqaan barrichaa afaan amaaraatiin "bakur" jedhuu fi halluu adiidhaan barreeffamee jira. Walakkaa barrichaa suura dubartiitu mul'ata. Mata dureen barrichaa afaan amaaraatiin barreeffamee jira.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota Manaa keessaa Harreen ishee tokkodha. Harreen ba'aa adda addaa baachuun nama tajaajilti.

Bakki kun, bakka nyaanni garaa garaa itti gurguramuu fi qopheeffamuu dha. Mana nyaataa kana keessatti, nyaata biyya Itoophiyaa kan akka :buddeena, daabboo, shiroo, foon fi kuduraalee fi muduraalee kanneen biroo kan itti qophaa'u fi gurguramuu dha.

Midhaan Qamadii jedhamutu suuraa kanarrati mul'ata. Akkuma suuraa irratti arguuf yaalame qamadii haala gaarin kunuunfamee guddateedha. Qamadii asheeta irra jiruudha malee callaaf kan gahe miti. Calleeffamee gara tajaajila inni ooluf gochuuf yoo xiqqaate ji'a 1 ol ni tura.

Dubartii harree irratti meeshaa ishee fe'achaa jirtutu suuraa kana irratti mul'ata. Dubartiin kuni matatti waa hidhattee kan jirtuu fi bifa bareedduu kan qabduudha. Namoonni biroos ishee maddii akka jiran ni mul'ata. Lafichi lafa gabaa sirritti fakkaata.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.